Nyamashi unou tikaningira hosha dziriyo dzakambaawanda yampho ngeiyi ndaa tinosise kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti tikazwa panopanda mukati mwemutumbi mwedu totombarumba mukati mwechibhedhleya kopuwa mutombo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoningira kuti hosha dzizhinji dzinosise kunge dzeirapwa kubva mukati mwezvibhedhleya. Ndimo munevantu vanokona kurapa hosha kubudikidza ngekutipa mutombo.

Mwakambozvizwa ere vakiti vowye , kuti mukati mwehosha dzakasiyanasiyana vantu vamweni vanofa ,asi kuti usafa kubudikidza ngehosha unosise kunge uchienda kuchibhehleya kona kwauno piwe mutombo.

Itori menemene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo dzevanhu uye vandu tinosisa kunge teyibetsereka kubva kuhosha dzakasiyana siyana dzemundaramo uye kuti tibetsereke hunge tapiwe mutombo mukati muzvibhedhlera.

Hosha dzizhinji dzinosise kunge dzeirapwa muzvibhedhleya ,pona munthu peanoronzerwa kuti ihosha yakadini ,ingadai yeibuda paari, otopuwe mitombo kuti ipere.

Mwaizviziya eree akhito woyebkuti mundaramo mwedu tikapinda mukati mwenharaunda tinoona kuti hosha dzinosiyana-siyana asi hosha idzi dzinosisa kunge dzeidzivirirwa kubudikidza ngekuti tinopuwa mitombo.

Nyamashi unowu tinoningira kuti vantu vazhinji tinosisa teyienda nevarumbwana vedu mukati mwezvibhedhlera nekuti hosha dziriyo uye hosha dzinouraya asi tikaenda muzvibhedhlera tinopiwa mutombo totopona.

Ngeimweni mukuwo tinoningira kuti hosha dzakabawanda maningi mukati mwendaramu yedu ngeindaa tinosisa kunga teienda kuchibhehlera kona uko kwatinorapwa hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwezvibhedhleya munorapwa vantu vakasiyana siyana ngekuti hosha dzakabaawanda maningi. Tinopuwa mutombo kwona ukwokwo pona patinenge tahloiwa.

Mwaizviziya ere kuti mundaramo yedu vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekupuwa mitombo inodzivirira hosha dzakasiyana siyana ngekuti hosha dzabawanda.

Muntu unosise kunga weishamba nyara unapo paunobva kuchimbuzi unosise kushamba nyara ngesipo pona panenge woda kurya izvi ndizvo zvinoita kuti muntu urambe wakagwinya mukati mwendaramo Yako.

Mukati mwendaramo yedu, utano hwekutanga hunosisa kubva mumvura yakachena. Mvura yakachena inosisa kunge yeiwonekwa pasinde nemuganga dzinogara vantu.

Zvakadini kunaka akhiti voye ponapo patinoona mvura yakachena kuti utano hwedu hurambe hwakagwinya. Ngekuti mvura ndicho chiro chinota kuti utano hurambe hwakagwinya, chinotidzirira kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Utano hwekutanga tinohuona muntu ponapo paanotanga nekushambe nyara izvi zvinodetsera kakurutu kuti vantu vasabatwe ngehosha dzingadai dzeitapidzwana ngetsvina yemumaoko.

Muntaramo tonoziya teshe kuti utano chiro chakakosha maningi muntu weshe anosisa kunge ane kodzero yekurapwa mukati mezvibhedhlera uye kodzero yekumwe mvura yakachena asabatwe nehosha.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi mukati mendaramo yedu vantu vanosisa kufamba veifundisa vantu maringe ngezvehutano kunyanya vantu vanoziva maningi ngezvehutano ndivo vanosisa kutifundisa.

Ngeimweni mikuwo tinoone kuti vantu vazhinji vanosise kunge veidetsereka kakurutu kubudikidza ngekuti vanoona utano hutano hwakanaka mukati mendaramo yavo uye vanodetserwa muzvibhedhlera.

Mundaramo medu vantu vazhinji vane kurudziro yekurapwa kubudikidza ngekuti vangadai vavirwa ngedenda. Ngendaa iyi vanosisa kuenda muzvibhedhleya mwona mwana mwavanohloiwa votopuve mutombo.

Zvemenemene vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano ngekuti utano chirochakabanaka maningi uye vantu vanenge veifundiswa kuti vagare vakachenjera mukuwo dzeshe.

Murume akachena ndicho chiro chekutanga chatinosisa kuona ndicho kuti vantu vadetsereka ere kubudikidza ngekumwa mvura yakachena izvi zvinodetsera kakurutu muntu kuti asarwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Zvemenemene mukati mwendaramu yedu vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuti vanenge veihloiwa maringe ngezveutano hwavo izvo zvinoita kuti vadetsereke.

Ngeimweni mukuwo tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge vane utano kubudikidza ngekuona mvura yakachena pasinde nembuzi dzavo. Izvi zvinoita kuti varambe vakagwinya mutumbi wavo.

Makambozvionawo ere kuti utano chiro chakakosha maningi asi chekutanga chetinoningira kuti munhu azozwi mutano imvura yaanomwa ndiyo inoita kuti munhu ave akagwinya uye arambe arimutano.

Utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo. Tinoningira kuti vantu vazhinji vanenge veienda mukati mwezvinhedhleya ,kunodetserwa maningi maringe ngecheutano, uye vantu vazhinji vanosisa kumwa mvura yakachena, kuti vasabatwa ngehosha dzeshe-dzeshe.

Maizviziva here akiti woye mundaramo yedu vantu tinosisa teidetsereka kuburikidza ngwkuina mvura yakachena ndiyo inotipa utano mukati mendaramo totodetsereka.

Mwai zviziya ere kuti vantu tinosisa kunge tine utano, kubudikidza ngentaraunda yetinogara, iyo inosisa kugara yakachena, uye ngemvura yetinomwa inosisa kunge yakachena, tisabatwa ngehosha .

Mundaramo mwedu tinoringira toona kuti vantu vanosise kunge veizvibetsera kubudikidza ngekuti vanehutano hwendxondo. Hutano hwendxondo hunoita kuti muntu agarisane nevantu zvakanaka munharaunda.

Mwaizviziya ere akhiti wee kuti uthano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo dzevanthu ngekuti ndihwo hunoite kuti munthu agare akagwinya mukati mwendaramo yake uye kuti akone kushandidzana nevamweni.

Igwinyiso remenemene tikaningira tinoona kuti utano hwendxondo wakakosha maningi mukati memutumbi wemuntu vantu vanosisa kudetsereka ndiwo utano uhu kuti vagare vakagwinya vachishandidzane nevamweni zvakanaka.

Maizviziya ere kuti utano hwendxondo hwakakosha mukati memutumbi wemuntu ngekuti utano uhwu ndihwo hunoita kuti muntu akwanise kushandidzana neamweni zvakanaka mundaraunda yaangadai echigara .

Utano hwendxondo hunosisa kuramba hweihloiwa ngekuti ndihwo hunoita kuti munhu, akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka, mukati mwendau yake, uye adetsereke mukuwo uchiripo.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowu mukati mwezvebhedhleya ,tinoona kuti mune zvikwangwari zvakasiyana-siyana? Zvimweni zvikwangwari zvinoita kuti zvinoronzere vantu kuti voenda kuri, mukati mwavanopinda mwona umwomwo.

Igwinyiso remenemene, tinoziya tese kuti mukati mezvibhedleya mune ntawu idzo dzinosisa kune vantu ,beyi hloyiwa kubva mukati mehosha dzakasiyanasiyana, uye vantu vanosise kunge vedetsereka.

Mukapinda muzvibhedhleya, munoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Imwe yemidziyo inosisa kushanda, pona apo patingadai tabatwa ngehosha. Inotironzera kuti muntu uyu, une hosha yakadini ,uye unosisa kumwa chiini.

Maizviziya here kuti mwukati mwezvibhedhleya vantu vanoendemo kuti vanobetserwa kakurutu, kupuwe mutombo ponapo pavangafungira kuti nyama dzavo dzingadai dzeipanda ngehosha.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano mukati mwezvibhedhleya muzvibhedhleya mwakanakira kuti mune vantu vanoziya maningi ngezveutano.

Igwinyiso remene mene, teshe tinoziye kuti mwukati mwendaramo yedu tikazvidetsera kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya, upenyu hwedu hauzorambi hwakakonyana ngekuti tinenge takudetsereka mwiri wedu wogara yakagwinya.

Tikashingirira kuti muntu ukarwara, wotorumba kuenda kuchipatara, tinoona kuti vantu wanopeisira weifa wanenge wave washomani kubudikidza ngekuti muzvibhedhlera muntu unodetserwa kakurutu.

Nyamashi unowu tikaningira kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanoendemo kuti vanodetsereka kakurutu ngekuhloyiwa kuti vangadai vaine hosha iri inopona pavari.

Mukati mwendaramo yedu tinosise kuenda muzvibhedhlera kundohloyiwa uye nekundopuwe mitombo kubudikidza ngekuti tinenge tabatwa ngehosha inopona mwatiri.

Maizviziya ere akhtiti voye kuti mukati mezvibhedhleya munokwanisa kurape antu ane hosha dzakasiyana-siyana, uye munofundiswa antu maringe ngezveutano, uye ngehosha kuti dzinodzivirirwa sei.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti mundaramo yedu tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezveutano. Utano chiro chakakosha maningi, mukati mwendaramo yemuntu, ngekuti chinoita kuti ungwarire.

Igwinyiso remene mene mukati mwendaramo tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezveutano. Uye vantu tinosisa kunge teiramba teiningirwa maringe nemitumbi yedu kuti ingadai isina hosha ere.

Utano hwakakosha maningi ngendaa iyona iyoyo tinosisa kunge teyiona vantu vanofundisa amweni maringe ngezveutano zvinoite kuti vantu vadetsereke kakurutu nekutidetserawo isusu.

Muupenyu medu tinoona kuti vantu vanosise kunge veidetsereka kakurutu ngekuti vanopuwe mutombo uye nekufundiswa kwakasiyana siyana uko kunoita kuti vave nechenjedzo maringe ngezvehosha.

Mwaizviziya ere akiti woye, kuti mukati mwendaramo vantu vanosisa kunge veifundiswa maningi maringe ngezvautano, izvo zvinoita kuti vagare vane chenjedzo, uye vagare vakagwinya mukati mwemitumbi wavo?

Hutano wevantu, wunosisa kunge wuchingwarirwa. Izvi zvinoyita kubudikidza ngekufundiswa maringe ngezvewutano, kubudikidza ngevantu vemuzvibhedhleya.

Mwaizviziya nhere akhiti woye kuti mukati mendaramo yedu, tkaenda mukati mechibhedhlera vanotifundisa maningi maringe nezveutano izvo zvinosise kutidetsera yaamho.

Mwai zviziya ere kuti mu ndaramo medu muntu weshe une kodzero kuva ane hutano hwaka gwinya uye kuti muntu ange achi detsereka ku budikidza nge zvaka siyana siyana zvano fundiswa nge madhokodheya.

Mukati mwezvibhehleya tinoona vantu vanoendemwo kubudikidza ngekuti vanenge vawirwa ngedenda rasiyana-siyana mundaramo mwawo kana vanenge veizwa nyama dzawo dzeipanda. Asi imwona imwomwo, vanobaadetserwa yaamho.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti vantu vazhinji vanopinda mukati mwezvibhedhleya kuti vandodetsereka kuburikidza ngekupuwa mitombo, muzvibhedhleya mune vanthu vanoziya maningi ngezvemutombo, ngeiyi ndaa tinoona teiponeswa.

Mwai zviziya ere akiti woye kuti mu ntaramo yedu vantu tino sisa kunge tei detsereka kubudikidza ne kuenda mukati me zvibhedhleya mwona mwomwo mekuti tino hloyiwa uye tino detserwa ngeku piwe mitombo.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mundaramo mwedu tinodetsereka kubudikidza ngekunge tapiwa mitombo yakasiyana-siyana uye tinoipiwa mukati mwezvibhedhlera, kona ikweyo ndikokumwe kwetinodetsereka kakurutu.

Maizviziya ere akaiti wee mukati mwe zvibhedhleya vantu vano endemwo kuti vano detserwa kubudikidza ngeku fundiswa maringe nge zveutano uye nge kuhloyiwa ngazi dzavo mukuvo dzaka siyana.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhehleya vantu vanodetsereka. Kakurutu vantu vanenge vanehosha dzakasiyana-siyana. Mwona imwomwo dzinoponeswa hosha dzona idzodzo kuburikidza ngekupuwe mutombo.

Zvakadini kunaka akiti woye kuti vantu vapinde mukati mezvibhedhlera mwona mavanobetserwa kubudikidza ngekunge veihloyiwa utano hwavo uye nekupiwa mutombo pona pavanoonekwa veirwara .

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mwendaramo yedu vantu vanosise kunge veidetserwa kubudikidza ngekuti vanenge veiende mukati mwezvibhedhleya. Mwona mwevanohloyiwa ngemadhokodheya anoziye ngezvemitombo.

Ngerimweni gore ndakarwara zvemene mene vanhu vepanharaunda pangu vakachaye runhare veifonera mukati mwechibhedhlera. Ndakaona mudziyo wekuchibhedhlera waguma koonditwara.

Chakanakira kuti muntu ukarwara otorumbe kuchibhedhleya ngechekuti kona kuchibhedhleya vanokuponesa. Ngekuti vanokupe mutombo vakasiyana-siyana iyo inosisa kupedza hosha ingadai iri kupona pairi.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veienda mukati mezvibhedhlera mwonaimomo mavanobetserwa kubudikidza nekuti vanopiwa mutombo .

Mundaramo mwedu tinoona kuti tikapinda mukati mwe zvibhedhleya vanotanga nekuti tora kupisha kwe mwiri wedu woti ronzera kuti chingaa chinyi chaita kuti mwiri upishe kana kuti utondore.

Ngeumweni mukuwo tinongura kuti mundaramo vantu vanosisa kunge veidetsereka kuburikidza ngekupuwa mutombo pavanooinda mukati mezvibhedhlera ngekuti muzvibhedhlera mune vantu vanoshandamo vanoziva nezvemitombo.

Igwinyiso maizviziva here kuti mukati mezvibhedhlera vantu mukati vanodetsereka kubudikidza tinopuwa mitombo yakasiyana siyana Uye mitombo iyi inosisa kuti detsera kakurutu.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona vantu vanoendemwo kunohloyiwa, kubudikidza ngekuvhenekwa hosha dzakasiyana siyana dzevangadai veizwa pona pavanohamba mukurarama kwavo.

Igwinyiso remene-mene tinoziya teshe kuti mukati mwezvibhedhleya tikagumemo tinoona mune zvikwangwari zvakanyorwa. Zvimweni zvinofundisa vantu maringe nezveutano zvimweni zvinobhuira vantu kwekuenda

Karetu karetu taiona kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo vandu vaubetsereka kakurutu kubudikidza ngokutengeserwa mitombo yakona yacaiona mukati mwendaraunda dzakasiyana siyana.

Ngeimweni mukuvo tikaingira mundaramo mwedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosise kunge veibetsereka ngekubudikidza ngekuende muzvibhedhleya. Muzvibhedhleya mwona imwomwo vanopiwa mutombo pona pavanoonekwa kuti vane hosha.

Zvakadini kunaka kuti muntu wotopindawo mukati mwechibhedhleya mwona mwaunosvitsa kudetserwa kubudikidza ngekupuwe mitombo yakasinasiyana iyo yaunosisa kuti udetsereke mundaramo mwako.

Maizviziva here andani kuti kakurutu mitombo yatinoona nyamashi ibari mitombo yakanaka yambo ngekuti inorapa hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzeita kuti muntu arwadziwe.

Zvakabanaka maningi zvinoitika mundaramo, nokuti tinoningira kuti nyamashi unowu, kwane mitombo inoshanda zvakasiyana siyana asi inobaarapa kwemene mene hosha dzakasiyana siyana.

Zvakadini kunaka akitiwee kuti muntu pona paunozwa kuti wafungira kuti ungadai une hosha wotorumba kuchibhedhlera kona uko vanokupe mutombo wekuti ukwanise kupora kubva kuhosha yaungadai unayo.

Igwinyiso remene mene muntu ukazwa kuti ungadai une hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzeikumomotera unosise kurumba kuenda kuchibhedhleya vanokupe mutombo unonyaradza hosha dzona idzodzo.

Karetu, karetu tainingira toone kuti mitombo mizhinji yetinopuwa, tinoipuwa ponapo petinohloyiwa, atiambi ngekupuwa kuti o-ndo-o mutombo, asi tinohloyiwa toone tozopuwe mutombo.

Mitombo imweni yetinoona nyamashi ngeiyo mitombo inorapa mukati menyama dzinopanda, uye mitombo iyi tinosisa kuipuwa mukati mwezvibhedhlera.

Igwinyiso yemene mene tisu tinoziya kuti mundaramo medu tikapinda muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kunhloya vantu. uye muchibhedhlera mune ndau inoshandiswazve kunhloya nekuvheneka vantu.

Zvakadini kunaka kuti muntu pona pounozwa kuti unehosha yakakumomotera votodzitwara ndetsoka dzako veirumba kuchibhedhlera. Kona kune ndau idzo dzinohloiwa maningi voronzerwa gwinyiso.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau iyo ,inonyasa kuningirwa. kuti muntu ,ungadai eirwara ngehosha iri, uye hosha yona iyoyo, ingada mutombo uri kuti ipere.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendau dzemuzvibhedheya mune ndau dzinohloyiwa kuti hosha ingadai yakakonzerwa ngei mukati mwemutumbi wemuntu uye ndau idzi dzinodetsera yaambho.

Mwaizviziya ere nyamashi uno kuti mukati mwezvibhehlera mune ndau iyo inhloyiwa muntu kuti ungadai eizwa hosha iri pona pairi, umu munoba mwareketwa zvemene-mene zvinonga zviri pamunhu.

Ngeimweni mukuwo tikaningira mukati me ntaramo yedu, tinowona kuti mukati mezvibhedhleya munendawo iyo inohloriwa nekuningira kuti mutumbi wemuntu ungadai une hosha iri.

Muntaramo dzedu teshe tinosise kunge teikarakadza kuti ndaramo chiro chakakosha maningi uye ntaramo inosise kutidetsera kubudikidza ngekuende muzvhibhedhlera mwona mwatinohloyiwa ngazi yedu toronzerwa kuti tine hosha iri.

Maizviziya ere kuti mukati mezvibhedhleya munendau iyo inosisa kunge yeihloyiwa muntu ,kakurutu kuhosha dzakasiyana siyana uye vantu vanosisa kunge veidetserana kakurukutu ndidzo ndau idzi.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mukati mwezvibhedhleya munendau iyo inosisa kunge vantu veihloyiwa maringe ngeutano hwavo? Ndau iyi inobaadetsera kakurutu pona mwatinopindemwo

Mukati mezvibhehleya tinoona kuti mukati Mona imomo mune midziyo yakasiyana siyana michini inoshandiswa kuningira kana kuhloyesesa kudai muntu angadai ane hosha.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune ndau idzo dzinohloyiwa vanhu kuti vangadai vane hosha iri ,uye vanosisa kurapika zvakadini, uye ngemutombo uri wavanosisa kupuwa?

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vazhinji tinosisa kunge teiende mukati mwezvibhedhleya mune ndau idzo dzatinohloyiwa toronzerwa kuti tingadai teirwara ngehosha iri.

Mwaizviziya here kuti nyamashi unowu mukati mwezvibhehleya mune ndau iyo inosise kunge yeitidetsera pona patinopindamo kuti tive teihloyiwa kuburikidza ngemidziyo irimwo.

Igwinyiso remene mene tikaningira teshe kuti mukati mwezvibhedhleya munendau idzo dzinohloyiwa vantu kuti vangadai veirwara ngehosha iri mundau umu vantu vazhinji vanobetsereka kubudikidza ngekuningirwa.

Mai zviziya ere kuti mukati me zvibhedhleya tino ona kuti mune mudziyo yaka siyana siyana imweni ye mudziyo yatino ona mu zvibhedhlera inosisa kunge yei detsera vantu kuti varwiswe ku hosha dzaka siyana siyana.

Muzvibhedhleya tinoona kuti mune ndau iyo inohloyiwa muntu kuti ungadai ane hosha iri. Ponapo paunohloiwa wotopuwe mutombo wekuti paunenge wabatwa ngehosha ipore.

Karetu-karetu, vantu vaienda mukati mezvibhedhlera, ndimo mavaihloyiwa kubudikidza ngemidziyo yatinoona mukati mezvibhedhlera. Ndiyo yaiita mishando yakhona iyi, ichidetsera vantu.

Mukati mwezvibhehleya mune mudziyo iyo inovheneka vantu kuti vangadai vane hosha iri uye midziyo iyi pakurutu unonyanya kuningira hosha dzakaiya segomarara rechibereko.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvibhehlera tinoona kuti mune ndau iyo inosisa kunge ichihloyiwa vanhu vakasiyanasiyana kuti vakwanise kudetserwa kubudikidza ngekupuwe mitombo yakasiyanasiyana.

Zvekuti kune hosha dzisinganingiriki. Nemadziso chte. Tinoone kuti vantu tikapinda muzvibhehleya ,mune mudziyo yakasiyana siyana iyo inohloya kuti muntu ungadai aine hosha iri.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau idzo dzinopinda madhokodheya kuti mitomboyo kuti ngazi ine hosha iri inokona pona pairi.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mukati mwezvibhedhlera tikapindemwo tinosise kudetsereka kubudikidza ngekuhloyiwa ngazi yedu toronzerwa kuti tingadayi tine hosha iri inopona mukati mwemutumbi wedu.

Nyamashi tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo inoshandiswa kunasa kuhloya kuti muntu ungadai eirwara ngechiri uye chinorapika sei.

Mwaizviziya ere kuti arumbwana vedu tinosise kuramba teienda navo muzvibhedhlera kwona kwavanohlloiwa uye vanopiwa mutombo wekudzivirira hosha dzakasiyana siyana kuti vasangorwara rwara peshe peshe.

Zvisina kupokana tinoona kuti mundaramo yedu vandu vakaenda muzvibhedhleya nevarumbwana vanobayi betsereka yambo ngekuti varumbwana vanosisa kuramba veyihloyiwa ngekuti utano wavo chiro chakakosha maningi.

Mwayizviziva here kuti mukati mentaramo yedu vantu vanosisa kunge beyienda mukati mezvibhedlera mona mavanodetserwa maringe ngezvehutano hwavo uyekuti vavevantu panevantu.

Nyamashi unowu tinoningira kuti varumbwana kana vana vadodori vanosisa kuramba veiendwa navo muzvibhedhlera mwona mwavanohloyiwa kuti vangadayi vanehosha iri uye vanohloyiwa kuti varikukura ere uremu hwavo hurikuwedzera here.

Imweni midziyo yatinosangana nayo muzvibhedhlera atibazii mazita awo ngekuti madhokodheya ndiwo anoshandisa asi chatinoziva ndechekuti inoita kuti mishando yavo ive nyore.

Igwinyiso remene mene tinoningira nyamashi toona kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kunge ichitihloya kuti tidetsereke kakurutu petinopindamo.

Ngeimweni mukuwo tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona midziyo yakawanda maningi. Imweni midziyo inoshandiswa ndeiyo inoshandiswa kucheka kana muntu eisonwa. Inoshandiswahe nemadhokodheya.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanoenda mukati mezvibhedhlera mwona mavanohloiwa kubudikidza nemidziyo yakasiyana-siyana yatinoonamwo.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi ngekuti yaiya isina zvimweni zvainozoda, asi tikaningira nyamashi mutombo yacho yakuiswa mungazi mwedu kubudikidza ngemidziyo yetinoona muzvibhedhlera.

Mukati mwendaramo yedu tinosise kunge teinhloyiwa mukati mwezvibhehleya asi izvi zvinobudikidza ngekuti mune midziyo mukati mwechibhehleya mwona imwomwo inosise kuita basa rakadai.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mendaramo yedu vantu vanosisa kunge veienda muzvibhedhlera ngekuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswamo kuhloya vantu kana kuningira vantu.

Nyamashi unowu tinoona midziyo imweni yemuzvibhedhleya inosisa kunge yeishandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore ponapo pavanoenda izvi zvinodetsera vanthu kuti vakasire kurapwa.

Mwaizviziya ere akhitiwoye, kuti mundaramo vantu tinosise kunge teidetsereka, kakurutu nekupuwe mitombo dzakasiyana-siyana. Asi tisati tapuwe mitombo tinohloiwa ngemidzyo yemuchibhedhleya, inotironzera kuti tinorwara ngeyi.

Ngeumweni muuwo tinoningira kuti kakurutu vantu vakapinda mukati mwezvibhedhleya vanoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokodheya midziyo iyi inoita kuti mishando yemadhokodheya ive nyore.

Igwinyiso remenemene ,tinoringira kuti muntaramo vantu vanoenda mukati mezvibhedleya ngekuti munemidziyo yakasiyana siyana ,imweni yemidziyo inoshandiswa nemadhogodheya ndivo vanoziva kuti midziyo inoshandeyi yona.

Vantu tinosise tiyienda muzvibhedleya nekuti mukati mezvibhedleya mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo yatinowona muzvibhedleya ndeiyo inosisa kushandiswa kuchengetere mitombo.

Mudziyo yatinoona muzvibhehlera inoshandiswa ngemadhokotera rinoita kuti basa remadhokotera rona iroro riite nyore pavanoriita uye zvinodetsera yambo kuvandu vona avavo

Mukati mwezvibhedhleya tinoningira toona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya uye imweni yemidziyo yatinoona, inosisa kushandiswa nevanhu vane hosha kuti vavatirepo.

Mimweni mukuwo tikapinde mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana asi midziyo iyi vanokona kuishandisa madhokodheya ndivo vanobaiziya kuti inoshandei uye inosisa kushandiswa sei.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vakone kuite mishando yavo zvirinyore uye pajekerere veikasira kudetsera vantu.

Maizviziya ere akhiti woye kuti nyamashi mundaramo mwedu vantu tinosise kunge teienda kuzvibhedhleya ngekuti kune midziyo inoshandiswemo. Mukati mwezvibhehleya tinoningira imweni yemidziyo inoshandiswa ngemadhokodheya.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziva kuti Mukati mezvibhedhlera vantu tine imwe midziyo inosisa kushanda kakurutu kuti detsera nekutihloya.

Midziyo yatinoona muzvibhedhleya mizhinji yakona inombadetsera yaambo ngekuti tikaningira midziyo iyi imweni ndiyo inoita kuti vantu vabetsereke mukati mwezvibhedhleya kuburikidza ngekukomba kuti hosha ine muntu ngeiri.

Zvakabaanaka maningi kuti munthunje unge weipinda muchibhedhlera nekuti mune midziyo yakasiyana siyana imwe yemidziyo yatinoona muchibhedhleya ndeiyo inopfekwa ngemadhokodheya kuti vazvidzivirire kubva kuhosha dzinouya nevanthu.

Maizviziya ere akiti woye, kuti nyamashi uno uyu tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana? Imwe yemidziyo inosisa kushandiswa pona pekutibetsera kuti tive teihloyiwa zvakanaka.

Midziyo imweni yatinoona muzvibhedhlera isusu vemene ngatitoziyawo kuti inoshandei, asi tikaningira madhokodheya ndiwo vanoziya ngezvayo nekuti inota kuti mishando yemadhokodheya ivenyore.

Muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana asi midziyo iyi anokona kuishandisira ngevantu anoshanda mukati mwezvibhedhleya mwona imwomwi isusu tinongoshandisirwa atiziyi kuti inoshandei.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhehleya nyamashi uno tikaningira tinoona kuti vantu vazhinji vanoendamo vanohloiwa kubudikidza ngemudziyo yakasiyana siyana iri muzvibhehleya mwona umwomwo.

Mukati mwezvibhedhleya nyamashi unou tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana . Midziyo imweni inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vaite mishando yakasiyana siyana asi inoita kuti mishando yavo ive nyore pavanoiita.

Midziyo mizhinji yatinowona mundaramo yedu, tinosisa kunge tichiyishandisa zvakasiyana siyana. Uye vantu vanosisa kunge veyiyenda muzvibhedhleya nekuti midziyo iyi, yakanasirwa vantu vanorwara.

Ndeimweni mukuwo tikaningira kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemudziyo yatinoona ndeimweni inodetsera vantu kuti vange veirapwa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kutidetsera ponapo patingadai teirwara ngehosha dzakasiyana-siyana uye midziyo mizhinji madhokodheya ndivo vanoziya mishando ya.

Mukati mezvibhedheya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo inosisa kushandiswa kuhloya kuti muntu ungadai eirwara ngehosha iri pona pakati pemutumbi wake.

Maizviziya ere akhiti woye kuti nyamashi unowu tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemidziyo yatinoona mukati mwezvibhehleya. Midziyo iyi yakabatikoshera yaamho uye midziyo iyi inosisa kushandiswa ngemadho.

Muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo yatinosangana nayo muzvibhedhleya mudziyo yekuti muntu eihloiwa unosisa kumbogara pona apapo madhokodheya eimurapa.

Mudziyo yatinoona muzvibhedhleya imweni yakhona inoshandiswa ngemadhokodheya pavanotihloya kuti vatironzere kuti chingaa chiinyi chiri kukonzera kuti tirware ngehosha.

Tikapinda muzvibhedhleya tinoningira tione kuti vantu vazhinji vanoendemwo kodetserwa ngekuti mune mudziyo irimwo iyo inoningira zvemene hosha ingadai yeirarama mukati mwemuntu.

Mundaramo mwedu tinoona kuti tikaguma mukati mwechibhehleya mune midziyo yakasiyanasiyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya pona pavanoita mishando yavo kuti vakwanise kuti detsera kakurutu.

Karetu taiona kuti kwaiya kusina zvibhehleya hino ngekuti zvibhedhleya zvayo vantu takubadetsereka yaamho kubudikidza ngemidziyo yatinoona muzvibhehleya inotidetsera patinohloyiwa kuhosha dziripa.

Zvisina kupokana teshe tinoziya kuti mundaramo dzedu tikapinda mukati mwezvibhehleya tinoona kune midziyo yakaita semanaiti iyo inoshandiswa kuise mutombo mungazi yemuntu kubudikidza ngekubaya.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaromo yedu tinosisa kunge teienda mukati mezvibhedhlera pona patinobetsereka kubudikidza ngekuti kune midziyo yakasiyana siyana inosisa kuita mishando yayo yekutibetsera.

Ngeumweni mukuwo tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veipinda mukati mwezvibhedhleya mwonamwo . Ngekuti mune midziyo yakasiyana-siyana inosisa kushandiswemo kudetseredza vantu vangadai vaine hosha.

Mundaramo tinoziya teshe kuti mitombo inosisa kunge yeionekwa muzvibhedhleya, uye muzvibhedhleya mwona umwomwo ,mune ndau kana mudziyo inochengeterwa mitombo.

Eee maizviziya ehe vakiti kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngemidziyoo yakasiyana -siyana, inosisa kunge yeitidetsera mundaramo yeduu-u.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yakona inoshandiswa kugarisa ngazi kuti ihloyiwe kana kuti izodetsera vamweni vantu vangadai vane ngazi yakash...

Mwaizviziya ere akiti wee kuti mundaramo tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti tinenge taona midziyo yakasiyana siyana mukati mwendaramo iyo yatinoona muzvibhedhlera inotidetsera kuhloyiwa mukuwo watinopinda muzvibhedhlera.

Mwaizviziya ere kuti imweni yemidziyo yatinoona mukati mwezvibhedhleya inoshanda pona patiri, kune midziyo inosanganisira manaiti iyo inoisirwe mitombo mukati mwemutumbi wedu.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti nyamashi uno tikaningira tinoona kuti kune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo inoita kuti mishando yemadhokodheya ive nyore pavanoiita.

Imwi mwaizviziya ere kuti karetu kwaishandiswe midziyo yakasiyanasiyana mukati mwezvibhehleya iyo yaiite kuti mishando yemadhokodheya ivenyore pavanoita uye vakwanise kudetsereka.

Igwinyiso rememe mene ,teshe tinozviziya kuti mukati mezvibhehleya mune midziyo yakasiyana siyana .Imweni yemidziyo inoshandiswa kuchengetedza muntu ungadai eirwara zvemandorokwati ,ndiyo unobhuya kuti urikufema ere.

Mayizvi ziya here kuti imweni yemidziyo yataiona muzvibhedhlera inoshandiswa nemadhokodheya kuti kone kucheka pavanenge veida kucheka pavanonga veida kucheka mundaramo yemuntu kana kuti mutumbi mwemuntu .

Mukati mwezvibhehleya tinoningira mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yemidziyo inosisa kushandiswa ngemadhogodheya kuti vaite basa ravo uy nemazvo. Izvo zvinota kuti vadetseeke. .

Vantu tikapinda mukati mwezvibhehleya kana teirarama ngehurema kana takakuvara murenje. Tinoona kuti mune midziyo iyo yatinosise kupuwa yekuti tikwanise kuhambazve patinenge takakuvara,

Mundaramo teshe tinoziya kuti midziyo yemuzvibhedhleya yakawanda maningi, uye midziyo imweni yakona inosise kunge yeishandiswa ngemadhogodheya. Kuti vakwanise kuita mishando yavo zviri nyore uye pajekerere.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mundaramo medu. Vantu vanosise kunge veienda muzvibhedhleya kohloiwa. Ngekuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakona inosise kuite mishando iyi.

Gwinyiso yemene-mene pasina kunyepa teshe tinoziya kuti mundaramwo mwedu zvakakosha ngezviri uye zviro zvatinosisa kunge teikoshesa utano. Ngeiyi ndaa tinosise kupinda muzvibhedhleya mune midziyo inohloyiwa kuti tibhuirwe kuti tinehosha iri.

Nyamashi uuyu tikaningira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo inokona kushandiswa ngemadhokodheya uye ana mukoti kuti vakone kuhloya kuti muntu angadai ane hosha ipi.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Imwe yemidziyo yatinoona ndeinogara ngazi ponapo madhogodheya pavanenge varitora kuti vaende kori hloya.

Midziyo mizhinji yatinoona muzvibhedhleya , inosisa kutidetsera, ngekuti inoshandiswa ngemadhokodheya, pona apo pavanenge veiningira kuti muntu ungadai aine hosha iri.

Nyamashi tikaningire mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana uye midziyo iyi inosisa kuzikanwa ngemadhogodheya, ndiwo anokona kuishandisa, asi vanoishandisira pona patiri.

Muzvibhehlera tinoningira kuti mune midziyo yakasiyana siyana .Imweni yemidziyo inoshandiswe kuhloya vantu vangandai veirwara. Imweni inoshandiswa kuchengetedza varumbwana vanenge vabarwa nguwa isati yakwana.

Tikapinda mukati mwezvibhedhlera tinoone kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo unosisa kushandiswa ngemadhokoteya pavanohloya vantu kuti mishando yavo inenge iri nyore pavanohloya .

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo yemidziyo inosanganisira midziyo inotakura dzimweni midziyo dzinoshandiswa ngemadhokodheya pavanoite mushando yawo.

Igwinyiso remene-mene tikapinda mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana iyo nemidziyo inosisa kushandiswa ngeyatinoona inohloya vantu yotibhuyira kuti muntu angadai eyirwa ngehosha iri.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti tikapinda mukati mwechibhedhlera tinosisa kunge teipiwa mitombo yakasiyana siyana pamweni mitombo inoshanda kunyaradza mukati mwenyama dzedu dzinopanda .

Mwaizviziya ere kuti mitombo yanyamashi mizhinji yakhona inosise kunge yeipedza hosha dzakasiyana-siyana dzingadai dzeipona pakati pemutumbi wemuntu?.

Nyamashi unouwu tinoningira kuti mitombo mizhinji iriyo inosisa kunge ichidetsera vanhu vanenge vabatwa ngehosha uye mutombo iyi inosangasira mapilizi atinopuwa muzvibhedhlera .

Ingwinyiso, tikaningira nyanashi tinoona kutimitombo mizhinji inosisa kunge yeidetsera anthu akasiyanasiyana, izvi zvakabaakosha yaampho ngekuti tinoona kuti hama dzedu dzine hosha dzinotoponeswa kubva kumihtombo.

Mitombo yanyamashi tinoona kuti mizhinji yakhona inonasirwe ngevantu vanoziya maningi ngezvemitombo. Ngendaa iyi vantu vanosise kudetsereka kubudikidza ndiyo mitombo iyi, mukurapa hosha.

Nyamushi unoo tinoziya kuti mundaramo mwedu vantu vanosisa kunge veidetsereka kakurutu kubudikidza ngemitombo yakasiyana-siyana yatinoona mukati mwendaramo dzedu.

Igwinyiso yemene-mene mitombo yanyamashi yabasiyana nemitombo yakudhaya. Nekuti tikaningira mitombo yanyamashi mizhinji yakona tinoipuva mukati mwezvibhedhleya, ponapo patinoenda kunohloiwa topuwa.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziye kuti mundaramo mwedu teshe tinosisa kuende kuchibhedhleya kwona ukoko ndiko kwaunopuwa mutombo inosisa kupedze hosha yaunorwara nayo

Mwaizviziya ere akiti woye kuti mitombo mixhinji inosisa kunge yekurapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vakome kudetsereka kuti vapone vasafa kubva kuhosha inonetsa.

Zvakadini kunaka kuti muntu ukazwa kuti unehosha, wotorumba mukati mezvibhedhleya, kona ikweyo vanokupa mitombo yakasiyana-siyana, inosanganisira iyo inorapa hosha dzebesha nemukuhlani.

Mitombo yanyamashi tinoiona imweni yacho anonasirwa ari mapilizi yekuti muntu akwanise kumwa ngemvura izvi zvinodetsera yaamho ngekuti vantu vazhinji vanoba vaporeswa kuhosha ndiyo mitombo iyi.

Mitombo mizhinji yatinoona nyamashi yakabanaka maningi ngekuti mitombo iyi inorape hosha dzakasiyana siyana dzatinoona mukati mwendaramo yedu uye hosha idzi dzinosisa kunge dzeipora kubva kumitombo iyi.

Mitombo mizhinji yatinoona nyamashi yakabaanaka yaampho, uye mitombo iyi inoita kuti tidetsereke, kubudikidza ngekuti tinenge tichirapwa hosha dzakasiyana-siyana ,mukati mwendaramo yedu.

Maizviziva ere akhiti voye kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kungeteienda kuzvibhedhleya. Kona uku kwatino puva mutombo kubudikidza ngekuti tarwara ngehosha yakadini mukati mwemutumbi vedu.

Maizviziya ere akiti woye kuti mitombo yanyamashi imbari mitombo yakanaka yambo kakurutu ponapo painoshandiswa kuti vantu vapone kubudikidza ngekuti muntu unenge aimwa kuti arape hosha.

Maizviziya ere akiti woye kuti mukati mwezvibhedhlera muntu ukaendamo une hosha inokunesa kana kuti nyama dzinopanda vanokupa mutombo vokuronzera kuti mutombo wakona unosisa kumumwa sei.

Maizviziya ere kuti mitombo mizhinji inosisa kugara painenge yakachengetedzwa kuti isapfurwa ngembepo ngekuti ikapfurwa ngembepo kakurutu aizoshandi kurapa hosha.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mundaramo vantu tinosise kunge teidzivirirwa kubve kuhosha dzakasiyana-siyana kubudikidza ngekupuwe mitombo iyo imweni inorape hosha imweni inodziviri...

Igwinyiso yemenemene tese tinoziva kuti mukati mwendaramo yedu kune mitombo yakasiyana siyana imweni mitombo inenge iri mumhando yemapirirsi awoo anosisa kumwiwa kubudidzija ngokuti mundu wabatwa ngohosha iri.

Vanthu vazhinji tikaona tine hosha dzakaita semikuhlani kana chirwere chebesha tinosisa kurumba kuzvibhedhlera kona ikoko vanotipa mitombo yakasiyana siyana yanyamashi inorapa hosha dzona idzodzo.

Maizviziva here kuti mitombo yanyamashi yabaisiyana nemitombo ngemitombo yekudhaya ngekuti tikaningira tinoona kuti mitombo yekudhaya yainyanyo kuwanikwa mumagwasha asi yanyamushi tinoione muzvitoro zvinotengese mitombo kana kuti muzvibhedhleya.

Maizviziva here akiti woyee kuti mitombo mizhinji inosisa kutibetsera pakurutu ponapo patinozwa kuti tine hosha tikapiwe mutombo tinosisa kuumwa ngokuti ndipo panopedzerwa hosha dzatinenge teyizwa.

Mitombo mwizhinji yakunasirwa nyamashi unoona kuti imweni yakona inenge yakaita mvura mvura kuti vantu vakwanise kuimwa pavanenge vachida kurapwa zvirwere zvakasiyana siyana.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuti vanenge vapuwe mitombo inorapa hosha dzakasiyana siyana

Igwinyiso remene-mene teshe tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu tikaona mitombo yatinenge tapiwa kuzvibhedhleya tinosisa kuishandisa yaamho ngekuti mitombo iyi inosisa kutibetsera kubva kuhosha.

Tikaningira tinoone kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veyitambise mutombo nguva iyoo yavanenge varwara vanosisa kuutora mutombo semarangirwe azvinenge zvakaitwa nadhokoteya.

Maizviziya ere kuti mitombo mizhinji yatinoona mu zvibhedhleya ino sisa kunge yei detsera vantu kuti vamwe uye varapwe ku hosha dzaka siyana siyana dzino sanganisira hosha dzebesha.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka ngekuti vanenge vapiwa mitombo yakasiyana siyana mukati mendaramo yawo.

Mitombo muzhinji yanyamashi inoshandiswa kakurutu nevantu vangadai vabatwa ngehosha. Imweni yakona inorapa muntu angadai aine maronda mukanwa otopuve mutombo kuti ao.

Imweni yemitombo yanyamashi inorape hosha dzakasiyana-siyana, Uye muntu ukaone wapiwa mutombo uyu unosisa kuteedzera maronzerwe azvinenge zvakaitwa, kuti unosisa kumwa. Ukazi umwe katatu woteedzera izvozvo.

Muntu ukarwara zvekuti pamweni unenge usisagoni kuita zvekurya kana kufema, vantu vemuzvibhedhlera vanokupa mutombo unoita zvekubairwa unenge wakaita mvura mvura, unobairwa kana panyara uipinda mukati mengazi yako.

Mutombo yanyamashi yakabanaka yampho ngokuti tikaningira mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngemutombo yatinoona nyamashi mitombo iyi inosisa kurapa vantu kuhosha dzakasiyana siyana.

Mitombo mizhinji yanyamashi imweni yakhona inoita zvekusvinirwa kungaa kusvinirwa mukati mwemuromo kana mukati mwemadziso kana munzeye.

Maizviziya here akiti woye kuti mundaramo medu tinosisa kunge teibetsereka kubudikidza ngemitombo yanyamashi mitombo yanyamashi inorapa hosha dzakasiyana siyana kubudikidza ngekuti inenga yakanasirirwa izvozvo .

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji inosisakunge ichiita kuti tibetsereke kubudikidza ngekuti mitombo iyi inoita kuti vantu vaporeswe pona pavangadai vaine...

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi, asi tinoningira nyamashi kuti mitombo yaayo inobarape hosha kwemene-mene, kubaipukuta kwemene-mene. Ngendaa iyi tinosisa kuenda muzvibhedhleya korapwa.

Maizviziya ere akitiwoye kuti mundaramo yedu makabakomborerwawo yambo ngekuti kune mitombo yakunasirwa nyamashi iyo inosisa kupedza hosha dzingadai dziri muvantu.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi teshe tinosise kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti tiona mitombo yanyamashi mukati mwezvibhedhlera. Mwona umwomwo tinosise kunge teidetserwa kakurutu.

Mitombo mi zhinji yatino ona mukati mwe ndaramo yedu inosisa kunge ichi detsera vantu kuti vave vantu pane vantu uye varambe vaka ngwinya ku budikidza ngeku rwisa hosha.

Mimweni mitombo yatinoona mukati mwezvibhedhleya ndeinorapa chirwere chebesha uye mukuhlani .Mitombo iyi tinosise kuipuwa mukati mwezvitoro zvinotengeswe mitombo .

Ngeumweni mukuwo tikaningira nyamashi tinoona kuti ,vantu vazhinji vanopinda mukati mwezvibhedhleya, kubudikidza ngemadenda uye vantu vanozopiwe mutombo uyo unorapa hosha yavangadai vainayo.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti mitombo yanyamashi yakabaanaka yaambho uye inosise kudetsera vanthu vanotambudzika kuburikidza ngehosha dzakasiyana siyana, tinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya mitombo.

Zvakadini kunaka akiti woyee kuti vantu vapuwe mutombo uwo unorapa kuti maziso emuntu anenge eirwadza uye mitombo iyi inosisa kushanda yaamho kunyaradza kupanda kwemaziso wona awawo.

Mwakambozvizwawo ere atete woyee kuti mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teienda kuzvibhendleya kwona kwatinozwa kuti tine nyama dzinopanda. Izvi zvinoita kuti tipuwe mitombo yakasiyana siyana tidetsereke.

Mundaramo mwedu tinosisa kunge teienda kunopiwa mitombo mukati mwezvibhedhleya ngekuti mitombo yemuzvibhedhleya inoshanda yaamho kubetsera vantu vanagadai vane hosha dzakasiyana siyana.

Zvemene mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu mundu ukarwara inosise kupiwa mutombo, hino mitombo yakawanda yambo inobarapa hosha dzakasiyana siyana iyo yatinosisa kupuwa kuzvibhedhlera.

Utano hwen'gondo hwakakosha maningi, kuti muntu asashungurudzike angeutano hwen'godo, tinosise kunge teigara mundau iyo ine rudo, ndau isina vantu vano chaya vamweni kana vanoshungurudza vamweni.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti munemudziyo kana kuti ndau inoita kuti vantu vadetsereke kunyanya nyanya vantu vandxondo dzakashota vanosisa kunge veidetsereka.

Zvakadini kunaka akhiti woye kuti mukati mwendaramo yedu toendesa varumbwana vedu mukati mwezvibhedhlera mwona mwavanohloiwa nekupuwa mutombo wekuti varambe vakagwinya vadzivirire hosha dzakasiyana siyana.

Neumweni mukuvo varumbwana vedu vanosise kunge veienda mukati mwezvibhedhleya mwona umwo mavanopiva mutombo vekudzivirira hosha dzakasiyana-siyana. Mukati mendaramo dzavo kuti vakone kubetsereka.

Vantu vanevarumbwana vanofisa kuenda navo mukati mezvibhedhleya nekuti mukati mezvibhedhleya munomomu munopiwe mitombo kuvarumbwana vangadayi vairwarwa kana kuti vadzivirirwe kubva kuhosha dzakasiyana.

Ngenda yekuti vantu vazhinji vane varumbwana vano sisa kuenda navo mukati me zvibhedhleya mwona mavano dhloyiwa oningirwa kuti vanga dai vei rwara nge hosha iri uye kuti yo rwiswa sei.

Maizviziya ere kuti vanthu tinosise kunge teijaha kana kuita zviro zvinoita kuti mutumbi wedu ugare wakagwinya usabatwa batwa ngehosha dzakasiyana siyana uye tiporeswe kubva kuhosha.

Vantu vanosisa kuramba veienda muzvibhedhleya mwona mwavano hloiwa kubudikidza ngekupuwe mutombo uye mukati mwezvibhedhleya vanokone kupuwawo uyo mutombo unodzivirira hosha dzimweni.

Mukuwo dzimweni tinoona kuti varumbwana vedu vakakosha maningi uye tinosisa kunge teiva dzivirira kubva ku hosha dzaka siyana siyana kubudikidza ngeku enda navo mukati me zvibhedhleya mona maano piwa mutombo ino dzivirira hosha.

Varumbwana vano sisa ku ngwarirwa maningi ngekuti ndivo ra mangwani apana mangwani kana pasina varumbwana ivo ndaa vanosisa kuenda mu zvibhedhleya mwona mavano hloyiwa neku puwe mutombo inova dzivirira kubva ku hoshaa dzaka siyana siyana.

Mwai zviziya ere kuti mukati me ndaraunda dza tinogara vantu tinosisa kunge tei detserwa kubudikidza ngeku endesa varumbwana vedu ku zvibhedhleya kona kwavano hloyiwa kuti vangadai vaine hosha iri.

Varumbwana vedu vanosisawo kuramba veiendwa navo mumati mwezvibhehlera, kona ikoko vanohloiwa vopiwa mutombo wekuti kudzivirire hosha dzingadai dzeibata vana vedu.

Zvemenemene Tikaningira mukati mwendaramo yedu, varumbwana vanosisa kunge veienda kunohloiwa veipuwe mitombo kuti vapedzwe hosha dzingadai dzeipona mukati mwenyama dzavo.

Kudhaya vantu vaisisa kudzingwarira uye vamweni vaiya veiita zviro zvinoshamisa. Muntu unosisa kunge veienda muzvibhedhleya mweunohloiwa vorinzerwa kuti ungadai veirwara ngehosha ipi.

Zvemene mene tinoziva teshe kuti utano chiro chakakoshabmundaramo dzevantu ngeiyi ndaa antu anosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekuenda mukati mwezvibhedhleya mwona mwavanosisa kuhloyiwa ngezve .

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti munhunje unosise kunge weidzingwarira uye kana munhu kana une mimbe unosise kurambe weiende koohloyiwa mukati mwezvibhedhlera kuti uone rudetsero.

Tikamboningira maringe ndeutano wemundu tinoziva kuti mundu unosisa kudzingwarira kuti ave neutano wakati hwee uye mundu unosise kuramba eyivhinekwa mukati mwezvibhedhleya kuti aonekwe kuti aana hosha here.

Mwaizviziya ere andani woye kuti upenyu chiro chakakosha maningi uye vantu tinosisa kunge teichiremekedza kubudikidza ngekuzvichengetedza isusu mbune kubudikidza ngekushambe nyara patinobve kuchimbuzi.

Nyamashi tikaningira tinoona kuti, muntunje unosisa kuramba weidzingwarira, kubudikidza ngekuenda kuzvibhedhleya, kwona kwaunohloiwa maringe ngezveutano hwako, uye vanokuronzera kuti ungadai weirwara nehosha iri.

Mwaizviziya ere akhiti woyee kuti mundaramo mwedu tinosisa kunge teibetsereka kubudikidza ngekuti tahloiwa hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzeida kutimomotera.

Vantunje tinosisa kunge teyienda mukati mezvibhedheya kunohloiwa nemadhokodheya nekuti vanoziya zvavanoita vantu avavo uye tinoronzera kuti tingadai tine Hosea ere inopona mwatiri.

Muzvibhehleya tinoendemwo kuti tinoringirwa maringe ngeutano rwedu izvi muntu weshe unosisa kuzviita ngekuti ndiyo ndaramo yacho yekuramba teivhenekwa kuti tibhiirwe hosha dziri patiri.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mundaramo mwedu tikange tetitedzera mitemo yezveutano atifi kubudikidza nehosha dzakasiyana siyana uye muntu unosise kuramba weihloyiwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo.

Ngeimweni nguwa tikapinda mukati mwendaraml dzevantu tinoona kuti vamweni vantu avadi kutomboguma mukati mwezvibhehleya ngekuti vanotya kuhloyiwa vozobhuyurwa kuti vane hosha yakadini.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziya kuti mundaramo mwedu mitombo mizhinji inosisa kutidetsera uye muntu unosisa kunge weidzingwarira kubudikidza ngekuramba wakahloyiwa mukati mwezvibhehleya.

Igwinyiso muntu unosisa kunge wakadzifundirawo mukati mwendaramo yako kuti uzokona kuriritira mhuri yako zvakanaka pasina kupokana kana kunesana nemhuri kuti chikafu chitengwe.

Igwinyiso remene mene teshe tinoringire kuti mukati mwendaramo yedu tinosise kunge teidetsereka kubudikidza ngekuti tinenge teipuwe mitombo mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo. Izvi zvinoite kuti vantu tigare takagwinya.

Igwinyiso remene-mene, mukati mezvitoro zvinotengese mitombo munosise kushanda vantu vanoziya maningi maringe nezvemitombo yakhona uye vantu ava vanosise kutidetsera kakurutu.

Mitombo yatinoona mukati mwezvibhehlerya inorapa hosha dzakasiyanasiyana, asi patinohloyiwa tikatame mitombo tinosise kuiona mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo.

Akhitiwee, mwaizviziya ere kuti mukati zvezvitoro zvinotengesa mitombo, vantu vanosisa kuendemwo kundodetserwa, kubudikidza ngekutengeserwe mitombo yakasiyana-siyana, mukati mwendaramo yavo, iyo inopedza hosha.

Nyamashi unou tikaningira mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo tinoona kuti vanhu vazhinji vanoendamo kopuwa mutombo uye vanenge veidetsereka kakurutu vanoronzerwazve kuti mitombo yakona vanoitora sei

Muzvitoro zvinotengesa mitombo tinoningira toona kuti mune vantu vanoziya maningi ngezvemitombo vantu ava vakaziyira mutombo kuzvikora zvepadera zvona zvavaienda kuti vakwanise kudetsereka.

Mukati mezvitoro zvinotengese mitombo, tinowona kuti vantu vazhinji vanendemo kuti vanodetserwa kubudikidza ngekutengeserwa mitombo yakasiyana siyana, iyo inosisa kuvadetsera kunaramangwana.

Igwinyiso mukati mwendaramo yedu tikarwara ngehosha dzakasiyana siyana tinosisa kuguma mukati mwezvibhedhleya mwona mwatinosisa kupuwa mitombo asi tikautama tinonyorerwa tsamba toenda kuzvitoro zvotengesa mitombo.

Maizviziva here kuti mitombo yekudhaya yaishanda yambo kakurutu kurapa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi taisisa kuipuwa mukati mezvitoro zvotengesa mitombo.

Karetu taiona kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo vantu vanoendemo kuti vanodetserwa kubudikidza ngekuti vanenge veipuwe mutombo voronzerwa kuti mutombo wakhona unoshanda sei

Zvemenemene mukati mwendaramu yedu tikapinda mukati mwezvibhehleya tinoona kuti vantu vazhinji vanosise kunge veipuwe mutombo asi ukatamika vanonyorerwe tsamba yekuenda kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Neimweni ndaa tinoona kuti mukati mwendaramo vanhu vakarwara vanoenda kuzvibhehlera kunotsvake mutombo. Asi vakatame mutombo vanosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kona ikweyo havautami.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mukati mwezvitoro zvinotengesa mutombo vantu vanoendemwo kuti vantu vandodetserwa kubudikidza ngekutengeserwa mitombo yavangada mukati mwendaramo yavo. Izvi zvinodetsera yaamho.

Ngeumweni mukuwo vanthu vanosisa kufundiswa maringe ngekuti kunehosha dzakasiyana siyana dzinokonzerwa ngezvakasiyana siyana mundau dzatinogara tinofana kuti vanthu vazhinji vanthu vazhinji vanosisa kufundiswa kuti vadzivirire hosha.

Mukati mwenharaunda hosha ikaita mukurumbira maningi tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kodetserwa kubudikidza ngekufundiswa maringe ngezvehosha yona iyoyo kuti inorapika sei uye vantu vodetsereka.

Mundaramo tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veienda mukati mwezvibhedhlera kofundiswa maringe nezveutano uye vekuzvibhedhera vanombopotawo veiuya kotifundisa maringe nezveutano.

Igwinyiso re mene teshe tinoziya kuti mukati me ndaramo yedu tino sise kunge teidzi ngwarira kubudikidza ngekuti tinenge tei fundiswa maningi maringe nezve utano kuti izvi zvino tibetsera kakurutu.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti utano chiro chakakosha maningi uye hunosise kuchengetedzwa. Ngeumweni mukuwo tinoona kuti vantu vekuzvibhedhlera vanouya vachitifundisa maringe ngezveutano hwakhona.

Igwinyiso re mene mene mukati me zvibhedhleya tinoona kuti vantu vano pota vei fundiswawo maringe ngezve utano kuti utano huno chengetedzwa sei kubva ku hosha dzaka siyana siyana.

Mukati menharaunda hosha ikanesa maningi tinoningira kuti vantu kakurutu vanohamba veifundisa vantu kuti inodzivirirwa sei uye inorapika sei.

Mwaizviziya ere kuti hosha ikaita mukurumbira, vantu vemuzvibhedhlera vanohamba veifundisa vantu maringe ngehosha yona iyoyo uye kuti hosha yakadaro toikunda sei mundaramo dzevantu?.

Ingwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu zvibhedhleya zvinoita zveyifundisa vantu maningi maringe nezveutano kuti vantu vaziye nezveutano hwavo.

Maizviziva here akiti woye kuti vantu vanyamashi tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezvehutano ngeiyi nda Dzimwnei mukuwo dzatinopinda dzatinopinda mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune zvikwangwari zvinotofundisa nezvehutano.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti hosha ikanesa maningi mukati mwentaraunda dzatingadayi teigara. Tinoona kuti vemukati mwendau mwina imwomwo vanohamba veifundiswa maringe ngezveutano ngevantu vekuzvibhehle...

Ngeumweni mukuyo tikaringira kuti mundaramo mwedu avantu vanosisa kunge veibetsereka kubudikidza maringe ngekufundiswa ngezveutano uyu kuramba veihloiwa mukuwo ngemukowo.

Zvisina kupokana teshe tinoziya kuti mundaramo yedu vantu tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezveutano. Kuti tive takajairika kuhosha dzakasiyana siyana dzingadai dzeida kutibata.

Mwaizviziya ere akhitiwee kuti mundaramo, vantu tinosisa kudetsereka, kuburikidza ngekufundiswa maringe ngezveutano, asi vantu vanosisa kutidetsera, vantu vanoshanda mukati mwezvibhedhlera.

Igwinyiso mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kubetsereka kubudikidza nokuti vanenge veifundiswa maringe ngezveutano izvo zvinoita kuti vagare vakagwinya mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mundaramo medu tinosisa kunge teingwarira hutano hwedu kunyanya nyanya vantu vechidzimai vanosisa kuramba vakahloiwa chibereki chawo chiningirwe kuti achina hosha ere.

Kudhaya kwemene vandu vechidzimai vaisisa kunge veiramba veipinda mukati muzvibhedhlera kona kwavaihloyiwa maringe nehutano hwavo uye maringe nechinhengo chavo kuti chingadai chisina hosha

Utano hwechibereko hwakakosha maningi mukati mwemadzimai kana ndombi. Ngekuti hutanoho hunosisa kudzivirirwa kubva kuhosha yechibereko iyo inoita kuti muntu afe kana kuti asazobara he.

Igwinyiso yemene teshe tikaningira kuti mundaramo yedu utano chiro chakakosha maningi kunyanya nyanya kuantu echidzimai anosise kuramba akahloiwa chibereko chavo kuti vave vakagwinya

Muntaraunda mwatinogara vantu vechidzimai vanosisa kunge veirya zviro zvineutano uye kuti varambe vakahloiwa chibereko chavo kuti chingadai chisina hosha ere yegomarara rechibereko kuti varambe vakagwinya.

Utano kumadzimai chiro chakakosha maningi uye vantu ava vanosisa kuramba veitobatikira maningi maringe ngeutano hwawo. Izvi zvinoita kuti vakone kushandidzana nevamweni zvakanaka uye vakone kuramba veibara varumbwana zvakanaka.

Maizviziya ere kuti vantu vechidzimai vanosise kuramba vei hloiwa maringe nechibereko chavo izvi zvinoita kuti chibetsereke pona apo kubva kuhosha dzakasiyana siyana dzezvibereko.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mezvibhedhleya vantu vanoenda kohloiwa kunyanya-nyanya vechidzimai vanoenda kuhloiwa kuti vaonekwe kuti chibereko chavo achina gwamarara ere rechibereko.

Mukaningira nyamashi tinoona kuti utano hwechibereko mukati mwevantu vechidzimai hwakakosha maningi. Ngekuti ndihwo hunoita kuti vakwanise kubereka varumbwana zvakanaka mukuwo wavanenge vanemi...

Muzvikora tinoona kuti kunofundiswa vanhu kana kuti ndombi maringe ngekuchengetedza utano hwadzo kubudikidza ngekuramba dzakavhenekwa chibereko chadzo uye kubhuirwa zvekuita.

Mwaizviziya ere kuti vantu vechidzimai vanosisa kumge veihloyiwa chibereko chawo kana mazamu awo kuti vaonekwa kuti angadai asina gomarara ere rinopona paari uye zvinodetsera yampho.

Vantu vechidzimai vanosise kunge veingwarirwa kubva kuhosha yechibereko iyo inozi gomarara nechibereko izvi zvinokurudzirwa uye vanosisa kunge veizviteedzera.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowu, tikaningira tinoona kuti vantu vazhinji, tinosisa kunge teidetsereka, kubudikidza ngekuti, vantu vechidzimai vanenge vakahloiwa, chibereko chavo voonekwa kuti, achina ho....

Zvemene-mene tikaningira nyamashi, tinoona kuti vantu vechidzimai, vanobatwa ngehosha yegomarara rechibereko. Asi ngendaa yekuti zvibhedhleya zviriyo, vanosise kunge eipuwe mutombo unovadzivirira kubva kuhosha iyi.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti vantu vechidzimai vanosisa kunge veidzetsereka kubudikidza ngekudziirirwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana dzona dzatinoona mukati mwendaramo yedu izvi zvinosisa kutidetsera.

Mukati mechibereko chemadzimai munobatwa hosha gomarara rechibereko ngeiyi nda vantu vemuzvibhedhlera vanokurudzirwa vantu ava kunditora mitombo iyi inodzivirira gomarara iyi.

Utano hwendombi kana madzimai hunosisa kuramba hwakahloyiwa. Izvo zvinoita kuti dzinge dzakagwinya pakuzobereka vana. Kunyanya-nyanya chibereko chavo chinosisa kuramba cheihloyiwa.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti vantu vechidzimai vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano izvo zvinovadetsera kuti vagare vakagwinya mukati mwemutumbi wavo uye vabare vana vakagwinya.

Vantu ve chikadzi vanosisa kunge vei fundiswa maringe nge hutano hwawo uye maringe nge kuramba vei hloyiwa chibereko chawo kuti vakwanise kudetsereka vasa batwa nge gomarara re chibereko.

Imweni mukuwo tinoona kuti anhu anoite zvekurumba akona pavankkuvara anosise kuende kuzvibhedhleya asi kuzvibhdhleya veigumeyo vanopuwe mutombo unonyaradza panopanda paanenge vakuwara kuti vakasire kupetuke kumushando.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana iyo inosisa kunge ichidetsera antu vona vanenge vakakuwara kakurutu pavanodana nejaha.

Ukakuwara, pangaa pamurenje kana kuti pachiini kubudikidza weirumba kakurutu murenje wosvotoka zvekuti auchakoni kuhamba , ukapinda muzvibhedhleya vanokupe mutombo nechiro chimudziyo chekuti ukone kuhamba ndicho.

Ngeimweni mikuwo tinoningire teshe toona kuti mitombo yekudhaya yaiye mitombo yakanaka yaamho, ashi yanyamashi inoite maninji, inobva yarapa kwemene-mene kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti muntu ukakwara zvokuti murenje wako unenge u usingasa koni kuhamba, ukapinda muzvibhedhlera vanokupe midziyo yokuti ukwanise kuhamba futhi uye vanokupe mutombo.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti mitombo mizhinji imweni inopuwa vantu vanoita zvekujaha pona pevanokuwara vanopuwe mitombo yekuti vakasire kukotoka kumishando yavo.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mundaramo mwedu tinosisa kunge teidetsereka ngemutombo yakasiyana siyana imweni yemutombo yetinoona ngeiyo inorapa vanthu vanoita zvekurumba pona pavanenge vakuwara.

Mai zviziya ere kuti mitombo ya nyamashi mitombo yakanaka yambo uye tino sisa kunge tei detsereka ku budikidza ngekuti muntu pauno rwara kana pauno kuvara ku minuka gumbo wei rumba woto puwa.

Mai zviziya ere akiti woye kuti mukati mwe ndaramo yedu vantu vanoita zveku rumba vano puwe mutombo uwo uno sisa kunge eiwa detsera kuti vave vano petuka pa mushando wawo.

Munozviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu isusu anhu tinosise kupinda mukati mwezvibhedhlera, ngekuti mwona muzvibhedhleramwo tinoningira toona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokotera.

Mukati mwezvibhedhleya tinona kuti munemidziyo yakasiyana-siyana. Iyo inoshandiswa ndemadhokodheya kuti vaone kuti ngazi yedu iri kupombwa zvakanaka ere, kubva kumwoyo wedu.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa ngemadhokodheya kuti aite mushando yavo, uye mishando yavo inosisa kunge yeibetserwa ngemidziyo iyi.

Ngeimweni mikuwo tinoningira kuti mundaramo mwedu vantu vakaenda mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inokwanisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuita mishando yawo zviri nyore.

Ukapinde muzvibhehkera unoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosise kushandiswa nemadhokodheya kuti vaite mushando yavo zvirinyore uye vaite mishando ngemazvo pavano hloya vantu.

Mwaizviziya ere akitiwoye kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana yatinosisa kuona iyo inosisa kudetsera vantu vangadai vaenda mukati mwona mwezvibhedhleya.

Mukati mezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo yetinoona ngeimweni inoningira kuti muntu ungadai ropa rake reihamba zvakanaka ere mukati memutumbi wake.

Chakanakira kuti mukati mwezvibhedhleya ndechekuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuite mishando yavo vakasununguka uye zvirinyore.

Maizviziva here kuti mukati mezvibhedhlera munoshanda madhokodheya madhokodheya awa ane michini dzinoshandiswa pavanotihloya tivaronzere tingadai tichirwara nehosha iri.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti kune midziyo yaka siyana siyana. Iyo inosisa kushandiswa nge madhokodheya pavanohloya vantu kuti vaone kuti muntu ungadai aine hosha iri.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu tinoringira toona kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuite mishando yavo zvakanaka.

Maizviziva here kuti mutombo yekudhaya mizhinji yakona yaishandiswa nevandu yakasiyana siyana uye mitombo iyi yaita kuti vandu vabetsereke pona pavanenge vasina kubvisa mifoso ichitorape hosha.

Igwinyiso yemenemene muupenyu hwedu tinosisa kunge teidzingwarira kubudikidza ngekumwa mitombo yekudhaya iyo mitombo yaishanda yaambo kudetsera kupodza hosha dzakasiyanasiyana .

Tikaningire mitombo yekudhaya tinoone kuti vantu vazhinji vaiende koitsvaga mumagwasha ponapo pevanebge vawirwa ngedenda rehosha yakasiyana-siyana, vototsvake mitombo iyi.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo yekudhaya inosisa kunge yeishanda ngekuti mitombo iyo vantu vazhinji vaiiona pasina mutuso wavanenge vadusa, otorapwa hosha.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziya kuti mitombo yekudhaya imweni yakona yaiya mbiti dzakasiyana-siyana uye vantu vakapedzisira vosima mbiti idzona idzodzo mukati meberere dzembizi dzavo.

Neimweni ndaa tinoona kuti vanthu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kakurutu kubudikidza ngemitombo yatinoona inogara mumaberere embuzi dzedu mitombo iyi inobaarapa hosha kwemenemene.

Karetu vantu vaishandise mitombo, yona yavaiona mukati mwemagwasha, asi vakapeisira voisima paberere pembuzi dzavo ,kuti vasahambe mimango mikurutu kutsvaka mitombo iyi.

Karetu karetu vantu vaishandisa mitombo Yaibva kumbuti. Imweni yacho yaionekwa paberere pemphuzi kuti vantu vasahamba mimango mikuru kutsvaka mitombo yakhona.

Mukuwo unowu watinorarama tinoningira toona kuti kakurutu-kakurutu vantu vanosise kunge veishandisa mutombo wekudhaya ngekuti mitombo iyi yaiya isina chipomerwa padera payo yaibashanda kubetsera vantu vane ho.

Karetu-karetu vantu vashandise mitombo yavaiona mukati mwemagwasha. Vakazopeisira votore mitombo yakhona iyoyo yaiya iri mbiti voisimawo paberere pemizi dzavo kuti vazokasira kudetsereka.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya imweni yakona yaiya iriyegehlani iro rayinasire mitombo yakawanda maningi yairapa zvakasiyana siyana uye yaiita kuti vantu vagwinye.

Gehlani waiva mutombo umweni watinoona karetu uye mutombo uyu wainasirwa kubva kugehlani gehlani rainasira mutombo yakasiyana siyana inorape hosha dzakasiyana siyana mukati mendaramo.

Igwinyiso remene mene, teshe tikaningira kuti mukati mwendaramo yedu, vantu vaienda kotsvaka mutombo mukati memagwasha vaidetsereka kakurutu. Ponapo pavaiiona mitombo iyi vairape hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya yainga yakanaka maningi imweni yaiyayo taiona kuti yaigadzirwa negezani iri rainasira mitombo yairapa zvakasiyana siyana kunyanya vantu vanemapundu.

Zvemene-mene tinoziya teshe kuti mitombo mizhinji, yakabanaka yaampho, uye tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti mitombo iyi inosisa kunge yeipedza hosha dzakasiyana-siyana.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya yaisanganisira anagezani yairapa hosha dzakasiyana siyana dzimweni dzaiya dziri hosha dzemapundu kana dzema maronda.

Mitombo yekudhaya mimweni yakona ainasirwa kubve kumidziyo yakasiyana siyana izvi zvaita kuti mutombo iyi inge yeiramba yeishanda pona pakurapa hosha .

Igwinyiso yemene mene teshe tinoziya ere kuti mitombo yekaretu yaishanda yambo tikaningira mukati mwenharaunda dzatinogara vantu vazhinji vaiishandisa kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso mitombo yekudhaya mimweni yakona taiiona kuti yaiya yakanaka maningi ngokuti vantu vaisayiya nebasa rekubvise muthuso kuti vaione , imweni yaiva iri pamhene.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwendaramo vantu vaishandisea mitombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya yaibaashanda yaambo mukupedza hosha dzakasiyana-siyana mundaramo dzevantu.

Ingwinyiso re mene mene teshe tinoziya kuti mu ndaramo mwedu vantu tinosisa ku detsereka kubudikidza ngekunge tapuwe mitombo ye karetu ngekuti mutombo ye karetu mi zhinji yachona yaibai rape hosha kakurutu.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya mimweni yakona yaiya mitombo yakajairika yambo uye mitombo iyi yaishandiswa ngevasharukwa kuti vakwanise kurapa hosha dzakasiyana siyana dzaidai dzakavamomotera.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaambo ngekuti tikaningira vantu vazhinji vayiiona pasina mutuso wevanenge vadusa kuti vadetsereke mundaramo mwavo.

Ngendaa yekuti mwendaramo yedu mune mitombo yakasiyana siyana tinoona kuti vantu vazhinji tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekupuwa mitombo yakona iyoyo inosisa kutidzivirira.

Mitombo yekudhaya karetu vantu, yaisaitengeswa kakurutu, asi nyamashi uno tikapinda mukati mwemataundi ii tinoona kuti vantu vazhinji vakuona ndaramo kubudikidza ngekutengese mitomboyo yekudhaya.

Vantu vekudhaya vaishandisa mitombo yakasiyana siyana ,uye nyamashi tinoningira kuti mitombo iyi vamweni vakuhamba nayo mukati memwataundi veitengesa kuti vantu vatenge varapwe.

Mitombo yekudhaya imweni yakhona yaiya yakajairika yaamho, ngekuti tikaningira imweni yainasire mitombo, yainge iri miriwo yaiseveswa nesadza nyamashi unouyu asi yairapa hosha dzakasiyana-siyana.

Mwaizviziya ere akithi voye kuti munharamo mwedu kune mitombo yakasiyana-siyana iyo yakanasirirwa isisu kuti tione tichipona, uye mitombo iyi mizhinji yakona yakabajairika yaambo ngekuti tinoiona paberere pemuzi pedu.

Mutombo yekudhaya imweni yakona yainasirwa nena'nga. N'anga ndidzo dzaienda kunoitsvaka mukati mwemagwasha, pona padzinoiona, dzonasira mitombo yakasiyanasiyana inorapa hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yekudhaya yaiva mitombo yakanaka yambo ngekuti tikaningira zhinji yakona yaisimwa paberere pemuzi dzedu kuti tikwanise hosha dzakasiyana siyana dzataiona mundaramo mwedu.

Igwinyiso remenemene mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka ngekuti yaibashanda yamho kupedza hosha ingadai iri mukati mwemwiri wemuntu izvi zvaidetsera kakurutu vantu veirwara .

Ngeimweni mukuwo tinoningira kuti vantu vekaretu vaishendise mitombo yekudhaya uye mitombo imweni yazikanwa ngenyanga ndidzo dzaiziya maringe ngezvemitombo iyi kuti yaitapei .

Igwinyiso remene mene tese tinoziya kuti mundaramo mwedu tikazvivhengetedza kubudikidza ngekuti tikazwa kuti pane panopanda torumba kundomwe mitombo yekudhaya tinobaararama ndaramo yakakura.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekaretu imweni yakona inobve kumbuti dzakasiyana siyana asi vazhinji vaiziya ngezvayo kakurutu dzaiya dziri n'anga ngeidzo dzeirapire mitombo iyi.

Igwinyiso re mene mene tika ningira mukati mwe nharaunda dzetingadai teigara tinoona kuti mitombo muzhinji yai shandiswa karetu yaiya mbitidzo dzata jaira kuona mu nharaunda mwona imwomwo inosisa kuti detsera mutombo yakona.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maning. Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yekudhaya, mimweni yakhona yaiita zvekupfutwa, imweni yakhona yaiitwa zvekufembwa asi dzeshe dzeirape hosha.

Pamitombo yekudhaya yainasirwa, vantu vaikona kukumanisa mashakani endudzi dzemiti votonasire mutombo uyo unosisa kurapa hosha dzakasiyana-siyana dzekuti muntu waidai eizwa.

Mitombo yekudhaya mimweni yakona yaiya mimbuti iyo yataitsvaka mumakwenzi touya tonasire mutombo kubva kumbiti iyi asi mutombo iyi yaibarapa zvegwinyiso.

Akhiti woye, mwaizviziya here kuti mukati mwentaraunda yedu vantu tinosise kunge teione mutombo mukati mwemagwasha. Izvi zvinodetsera kakurutu muntu pona paunozwa kuti une nyama dzako dzinopanda, wotopuwe mutombo wotopora.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi tika ningira tino ona kuti mutombo iyi mi zhinji yakona yai detsera pona muntu pa anga adai awirwa nge hosha dzei rapa hosha isika iti.

Nyamashi tikaningira tinoone kuti mbiti mizhinji inosise kunge ichidetsera vantu vane hosha dzakasiyana siyana uye vantu vane hosha vanosise kuti vakamwe mitombo yembiti idzi vanosise kupora.

Igwinyiso remene karetu mitombo yaishandiswa mizhinji yaiya yakajairika. Tikaningira kwaishandiswa zviro zvakaita semandimu kurapa hosha yebesha kana mukhuhlani.